Aba n'abaana bato baazaho ngu babateere ebishushani kandi beetoriirwe emiti baazaho ngu babateere ebishushani kandi beetoriirwe emiti

aha nindebaho amahega nindebaho esefuriya empango eriho nendi efundikireho

Ogu n'omuntu ariyo aine ebitokye aha gaari hariho n'ondiijo mugyenzi we bariyo nibapakira ebitookye nibabiha omu rutookye hariho abantu bashatu

Aba n'abantu bariyo nibaziina ebitaguriro nari shi bariyo nibezirika kuzina ekitanguriro harimu abaishiki n'aboojo hamwe n'omuteezi w'engooma

Nindeeba omwana akwitse enyaanya, enyaanya ziri omukavera, endijo engaro ekwitse enyaanya endijo ekwitse esente enkumi ibiri, ezindi enyaanya ziri aha kiibo omukiibo harimu nana esweta ayemeraire nkaharubaju rw'enguuto ahabwokuba nindeeba korasi.

Ezi nenjubu ninyingyi munonga ziri omumaizi nenjubu ziri omumaizi

Nindeeba hariho nka enshozi ahagati y'enshozi hariho nka amaizi ahansi y'enshozi hariho amaka gombekireho nana emisiri ya abantu.

Nindeeba eryato riraingwa, omuntu abyami ahaiguru y'eryato nigashi omukashoonda k'eryato, eryato riri omu maizi maingi kandi aha rubanju rw'amaizi hariho akabungo

Aha nindeeba omukazi ateekire arotami ateekire aha mahega aha rubaju haine ebiri omu nk'omu kadeeya

Aba nindeeba nabajubi bariyo nibajuba bari omu nyanja bariyo nibajuba nibo ndikureeba, nindeeba abashaija abashaija nibingi bari omu omu nyanja bariyo nibajuba.

Aha nindeeba nindeeba enjubu nindeeba enjubu ina, ezimwe ibiri ziriyo nizifukaana ezindi zemereire emwe eyemereire omu maizi.

Nindeeba empundu haine eki eine omu kanwa kandi haine ekindi ekyekwatsire omu ngaro, egi n'empundu haine ou yaabaire neereeba

Nindeeba enyanja harimu amato kandi hariho agandi agari aheeru y'enyanja nindeebaho omuntu ayemeriire ariyo naareeba hariho ondiijo ou ndikureeba ashitami aharyato aharubaju orwakuriya omwe ayemeriire ariyo naareeba mutaahi we

Nindeeba empundu empundu ebyami omumuti ebyami omumuti, ningashi esitami omubiti eriyo nereeba.

Nindeeba omuntu akaine eitaka akariyo nabumba akanabumba ekintu nk'ekyibakutamu nk'obushera, nk'ekibakutamu nk'amaize, akaba nakozesa engaro zombi , nindeeba hariho ondiijo owaabire namukwasya, nawe akaba namukwasya nibabumba, ibumbo ryabo bakaba baritire omubafu.

Aha nindeeba obu n'obuju bwebinyantsi bwombekyise bwombekyise itaka akamwe kombekyise obunyantsi akandi kombekyise ibaati then omumaisho omumaisho haruho nkebidomoora.

Nindeeba egi na ekanisa ningashi bakushabira, nindeeba eka yombekere gye na ekanisa eya bantu barikushabiramu ningashi Abakristayo na Banyakaturikyi na nabantu ei bakushabira na nabacwanga

Nindeeba empundu nindeeba enkyende ziriyo nizikurosinga enguuto ningashi ziriyo niziruga orubaju rw'omuhanda ogwa kuriya niziza omu rubaju orundi orw'omuhanda, emwe eyemereire ahagati y'enguuto.

Nideebaho ishomero tiryombekire kuhwa nideeho nahandi aharubaju hariho obundi obuju nindeeba rihandikireho ekigambo ekirikugira ngu nibabakira omu ishomero eri

Aha nindeeba engwe engwe eri omu kishaka eri omu kishaka ningashi omu binyaatsi nayo eriyo nereeba eriyo nereeba enyima eyemereire nereeba enyima eri omu kishaka

Nindeeba aha n'ahu barikuguriza ebintu by'obuhangwa, nindeeba hariho abashaija bashatu n'omukazi omwe kandi nindeebaho n'ekishaabo

Nindeeba eki nekibungu nindeeba ekibungo nindeeba hariho nkemisiri nindeeba hariho nkemiti nekibungo kyonka kiriho nakashumo

Aba n'abantu bariyo nibatambura, hariho omwojo n'omwishiki kandi hariyo omushaija ondiijo omumaisho bariyo nibatambura omu katauni

Nindeeba enturegye, egi neeturegye eri aha rubaju rw'omuhanda, nindeeba hariho omuhanda kandi hariho n'ebishaka, n'enturegye

Nindeeba aha n'eduuka neguza ebintu eby'obuhangwa neguza enkofiire neguza obutengye neguza amashaho neguza n'amagufiire neguza n'obuntu obw'okushemeza nk'omuka n'enduuka ahi bakuguza obuhangwa.

Ezi n'embuzi ziri omukishaka ziri mukishaka ziriyo nizirya ningashi zemeriire kwonka nembuzi.

Egi nindeeba na itendekero, ni itendekero erya abaana ningashi yinivasite. ni itendekero rya abaana nindeeba omu maisho ga itendekero hariho amamotoka gapakingire

Egi ne tawuni mpango, nimpango munonga, eriho korasi ningashi enguuto mpango nkakuriya nindebayo nk'emiti nakunu nindebayo emiti nindebaho amaju gombekyise sembure, kwonka ne tawuni ne tawuni harimu enguunto ibiri ez'oku ne ryaza kuriya.

Ndiyo nindeeba nindeeba abaana bari omu musiri bariyo nibahiinga nindeeba abaana bari omu musiri nibashusha nk'abakuhinga bariyo ogu omwishiki yaagira eiriho ariyo nanywa amaizi ataire ekidomora aha munwa, n'omwojo n'omwishiki.

Egi nindeeba na ente empango eyenjigiza yamahembe maringwa ekaba eriyo netambura

Egi n'emotoka. Nindeeba emotoka ei barikuramburiramu nindeeba eri nkaho omukasenta. Kwonka n'emotoka nibagiramburira

Aha nindeeba eki ni ekicuncu kikaba kiri omu mwanya kikaba kiri omu iswa ningashi omu mwanya

Nindeeba ebiribatiso nari silipa zikozirwe omu bendeera y'eihanga ryaitu rya Uganda, silipa zeegami aha kibaaho kirikushusha nk'enyatsi

Egi nenguuto ya maramu, nindeeho emotoko nindeeba nk'enjura eyaruga kugwa, nindeeba nihashusha aharikuterera.

Nindeeba hariho ekizimbe ningashi ekyombeko aha kyombeko ekyo hariho hariho eduuka y'emyenda, emyenda y'abakazi nindeeba aha rubaju aha rubaju hariho omushaija ayekoreire ayekoreire obuntu obu abaana barikushutamamu ningashi entebe z'abaana bato.

Nindeba esuwani eriho eriho enyama eriho nan'emboga ezibarikweta kabeegi kabeegi, niyondikureba.

Aha nindeeba abojo bashatu bashemereirwe baine akamwenyu aha mutima bakwaite ebidomora bya amaizi nibaruga aha iziba

Egi n'empundu, empundu eyine eki yaabire n'erya, eri omukishaka, haine eki yaabaire n'erya.

Nindeeba omuzinginti gw'abasiiramu ahu bakushabira kandi hariho n'ebindi byombeko, ogu omuzinginti guri omu kibuga

Egi n'edduka yibakwetashi edduka ya kyakakyaka, hariho nindeba nibaguzaho obugyirita, ebintu nk'ebyamasimu, hariho abashijja babiri omwe ayemerire ondijjo ashitami.

Nindeeba eki n'ekicuncu ekicuncu kiri omu muti ogu barikweta enkukuuru nikitukura amaisho, n'ekicuncu

Nindeeba nayikondo eyibarikutahiraho amaizi bakagyombekyera bataho obuti

Ezi n'engaro omukazi akwitse ensenene, ezi ensenene ezi nimbise tizihiire, naashusha owaabire naaziguza ezikwitse omu ngaro

Nindeeba emicungwa, egi n'emicungwa n'ey'okuguza ahabw'okuba nindeebaho nka sapozi, kwonka n'emicungwa ey'okuguza

Nindeeba ekishaka kiri nka ekiibira omukiibira harumu omuhanda nindeeba ekiibira nikihango nindeeba nekishaka nikingyi munonga

Aha nindeeba ezi n'ekyende ziriyo nizikurosinga oruguto ziri nka omu kibiira nindeeba nishatu emwe eriyo nereeba nka kuunu n'ekyende

Aha ninideeba aba n'abaporiisi ningashi abaporiisi aba turafiki bakaba bemeriire aha rubaju rw'oruguuto bakaba bemeriireho n'emotoka aha rubaju rwa rw'oruguuto ningashi aha rubaju rwa koraasi hakaba hariho geeti erikwiragura bakaba bemeriire aheeru y'ekikomera

Nindeeba omushaija ariyo nakoora amatafaari aine akabaho ariyo nateera amatafaari

Egi ni egi ni ni n'entuuha n'entuuha egi n'entuuha eri omu kishaka.

Nindeeba ezi n'ente ez'amahembe makye nindeeba ekaba eineho ekaba eineho zikaba ziri ente ibiri ente emwe ekaba neeza kurigatsa akaana kayo nainga shi akanyana .

Nindeeba ogu n'omuzigiti nindeeba aha muzigiti omumaisho ahu barikuraba hariho emotoka zipangire.

Nindeeba nindeeba omuntu ari aha kiharaani ariyo naapima ariyo naapima nk'ekitambi nainga shi nk'omwenda kandi nindeeba omuntu nihareebeka omukono gwe omu mukono atairemu atairemu akakomo omukono agutaire aha kiharaani aine eki ariyo naapima haine eki ariyo naapima

Eki n'ekimotoka n'ekimotoka ekya ekya poriisi n'ekimotoka kya poriisi ekirikukora emirimo ya poriisi omu eihanga ryaitu erya uganda, kipakingire kipakingire aha binyaatsi.

Egi n'emiti ya karitutsi ebyairwe aharushozi kwonka nimito tekakuzire. N'emiti ya karututsi

Nindeba enjubu, nindeba enjubu nibiri zirikwiragura, nindeba enjubu eri omukishaka nesha eriyon'erya, n'enjubu nibiri eriyo nereba ahansi.

Nindeeba ezi ninshaho z'amakara ziri omu mwanya muhango omwanya ogu gukwire tigwinemu ekishaka kyona n'omwanya muhango nindebaho enshaho nyingi ez'amakara aha rubaju hariyo ebiti abantu nibanikaho emyenda yaabo kandi aha rubaju ni nk'enguto kwonka tinguuto n'amakara n'emyenda

Ogu n'omuntu ariyo naatsindika ebitookye kubitwara omu tauni, abashaija babiiri bamuri enyima kandi aha mukono ogwa kiriyo hariyo omukazi

Ogu nindeeba n'omwani gushuubwire nari ogu barikweta omwani gwa kirini kandi baguuta omu kiibo nari shi omu kiibo akakye

Nindeeba biiki eyombekire aha rubaju rw'amaizi, nindeebaho na obuju burungi bw'ebinyatsi, nindeebaho na emiti.

Nindeeba abashaija bari omuryato, harimu abashaija bashatu omwe ariyo najuba, ondiijo ashuutami, n'ondiijo ariyo najuba kwonka akwitse eby'enyanja omungaro, omwe ayemeraire abandi bashutami

Nindeeba abakazi bari omu kishaka bari omu kahanda kakye, nindeeba bari bashatu reero ow'omumaisho ajwire gomesi, owa kabiri ajwire ekiteteeyi kandi owa kashatu ajwire gomesi akikiire omwana

Aha nindeebaho enju ey'eibaati eyombekyeise eitaka eyombekyeise eitaka nindeeba n'enju ekuzire ebomokire ebomokire nindeeba eri omu rutookye eri haihi eri omu rutookye niho eyombekire

Nindeeba aha egi n'enyanja harimu amaato, hariho ori omu ryato ariyo naajuba kandi hariho abari aha rubaju rw'amaizi hariho omukazi ekikiire omwana hariho n'omushaija

Egi ni gonya, ni gonya ekaba neruga omu maizi, ekaba neruga omu maizi. Ekaba eri ahaiguru y'amaizi ningashi aha nkungu y'amaizi. Ni gonya!

Aha nindeeba enkofiira ez'abashaija ziri omu rangi zitarikushushana harimu erangi erikwiragura harimu eya kitaka harimu n'eya kinyatsi hamwe n'endi rangi

Nindeeba nindeeba omukazi ari aha rubaju rw'ebitookye ayemereire n'ebitookye bemereire aha muhanda reero nindeeba obuju obuju nainga shi akasenta nindeebaho hariho n'akatare k'enyanya nibagurizaho enyanya nindeebaho abashaija babiri nindeebaho abaana babiri n'omukazi omukazi tihaine oku ari ashemireirwe.

Nindeeba ekinyonyi, ekinyonyi kyemeriire aha butagi bw'ekishaka. Ekinyonyi kiri omu rangi eya kyenju. Nindeeba kyemeriire aha butaagi bw'ebishaka kandi kiri omu kisaka

Nindeeba akatare kariho ebyokurya, nindeeba akatare ka muhogo, nindebaho ebitakuri, nindebaho enyaanya nakatare ak'ebyokurya nindeebaho n'abantu bashutami bategyerize abaguzi

Nindeeba akaana akaana kato ningashi omwana muto ayekoreire ekintu aha mutwe naareeba naareeba kuriya tarikureebwa ah'amaisho ari nk'omu eihamba ahabw'okuba hariho nk'ekishaka hariho nk'amabaare ari nk'okwe omu mwirima.